Paɣa n boŋo la o pilila zipiligu ka kpuɣi o nuu zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli ka so chichin liiga ka doo gbubi maik n diri fiila ka so mii gbubi bobga ka pili zipili sabinli ka bi bɛ duu ni duu maa di viɛli pam ka shab piri bansi ka shab piri namdi sabila shab namdi ʒiɛhi ka bi diri fiila

Nanim n boŋo la bi ʒila nanim miitin ka bi ʒiya ka naa ʒiya ka o kpambalibi ʒiya ka anbirɛla nim biɛni anbirɛla nim maa zaɣ ʒiɛhi n nyɛli ka bi ʒɛya n lihiriba ka shab ʒinʒi kuɣusi zuɣu ka shab tabi bi zuɣuri ka shab yɛ liiga piɛla ka shab bob bob piɛla ka shab piri namdi piɛla shab namdi sabila shab namdi ʒiɛhi ka bi gbubi anbirɛla nima

Daa bihi n bɔŋɔ la bi dirila dahi ka loori za bi yɛanga ka shɛba kɔhiri sima tuya shɛba kawona shɛba adua shɛba bam baram binsi ka bi zoya n dabisiri bini yɛra bi tɛɛla bi naba ziya bini ziya maa shɛba yiɛla liiga sabila shɛba mokuri sabinli liiga zɛɛhi ka kɔpu zaya.

Loori n bɔŋɔ la loori maa mii nyɛla sarati niraba mii ka dinni binyɛra ka bi loodi banchi nima ka churi biɛni ka niraba chɛŋ ni bi ti faaba bahi ka tihi bɛ nimaani ka mɔri gba biɛni ka lora nim ʒɛnʒɛya ka shab bari moto ka shab ʒiri binyɛra na ni bi faaba bahi